Abantu basatu nga kuliku abakazi babili abetiise, abagemye ebisawo ku migongo gyaibwe, bagema n'ebiti. N'omusaadha mulala yena nga agemye ekisawo ku mugongo gwe, nga ataileku n'ekikofiira bali kutambula mu luguudo olw'olukyangakyanga, era nga abakazi bambaile agagaito. Omukazi oghundi ali kadhoozi aka kiragala.

Emiti mighanvu mitonho gilimu langi eboneka oti ndirugavu era nho bukoola bwa kiragala. Kinho kibira aye ghagati ghaligho engira eyeitaka.

Enhumba ibiri eyindhi eraga nga eri wansi era nga eriku amabaati ag'ekitakataka eyindhi eraga nga eriku waigulu era nga kalina waliwo n'emiti egirina obukoola obwakilagala saidi ere olengerayo amayumba maanji.

Omusaadha ali kuvuga pikipiki, nga ali kuvugira kwitaka ely'olukyangakyanga. Ghaligho ghano olusolo olwamagulu amaghanvu n'enkoto empanvu lulala. Einuma ere ghaliyo emiti egibonheka otiti minhaazi.

Abantu bali mu luguudo bali kuvuga pikipiki. Ghaligho n'amamotoka. Ghalogho abali kutunda engoye. Ghaligho abalina ebintu agho kumbali. N'abandi bemeleire bwemelere.

Abasaadha basatu, abantu basatu bali ku pikipiki nga owundi ataileku ekikofira abandi bewembye manvuli. Waliwo emotoka ediri awo

Engoina eli kumbali agho okw'amaadhi. Eli kulinda eky'okulya kubanga yo elya bintu bya musaayi. Era kumbali kw'amaadhi ghaligho nh'obusubisubi. Nh'amaadhi mugabona gaago. Eliyo nh'ebibaalebaale. Era yona efaanhanha oti bibaalebaale.

Endhoki eli kukimuli, eli ku bimuli ebibonheka oti muwemba. Era nga obumuli buno buliku ebibala byabwo, byegolola ele ghaigulu, bwayemelela bwemelere.

Abakazi babiri baliwano bemereire nga owundi yetwise ekivera ku mutwe gwe nga asibye ku ne kitambala. Alina obulengedda ku mattu. Ye wembye ekigoye kya langi ya kasayi. Owundi alina kitambala kirimu langi eya bululu ne nderu. Yeena alikumwena. Waliwo ebigogo ne bikaadho, waliwo ne nhumba.

Abantu bana balighanho, abasatu nga bokya ndhigi dhino edhe byuma edhigala amayumba. Omusaadha mulala ateireku enkufira eya kiragala atyeime ghanho ku pikipiki mu meiso geibwe. Endhigi nhingi dhiri agho ghaligho ekizimbe ekiriku e langi eya kyenvu.

Abaghala babili bali ku naikonto basundha maadhi. Oghundhi ali mu bigere, oghundhi ebigere bye tibibonheka. Ghaligho agho ensiko elimu ebigogo. Ghaligho nh'emiti ebili.

Omuntu alighano alina tattoo ku mukono gwe ey'ekisolo era nga alina na kanhere mu nkoto ye. Omutwe tigubonheka nhe bitundhu ebindhi.

Endhoki eli ku kimuli ekilina langi eya kyenvu, ni langi endheru. Ghaligho ekimuli ekindhi ekiri ele einhuma. Bili bibili. Ela nga ghano ghaboneka oti bwire

Abantu bemeleire ku itundhiro lya amafuta. Ghaligho ayambaile olugoye olwa kasaayi. Ghabagho ali mu lugoye olwa bululu. Ghaligho engira, edhiri ghano. Ghaligho n'obubaale baale, n'obusubi obwa kiragala.

Ebighemba mutwe, nkanhi nkofiira. Ensirimiini edh'absiraamu, dhili ghano nhingyi, mu colour ya ndhaghulo. Era baadhikola mu ngeri ya ndhaghulo. Dhona dhona tidhifanagana aye dhiboneka bulungi, mu laangi eya bululu, eya kyenvu, n'eyekikuusikuusi.

Endhoki dhigemye akadhegere akabonhero akalagah nti dhiri kwisa kirala okwisanya nhamanhi ebikumu ebibiri nhe biita ensekere agali aghalala nha agaluma enyama. Tuli kitole twisa kirala endhoki bwedhikoze.

Omusaadha atyaime ku kagaali, kamigulu nkanhi mikedhe ebiri. Mulwaile ghakigere, agemye omupira ogulimu langi eya kitakataka mu ngalodhe. Omusaadha oghundhi amweraileku einhuma. Ali mu lugoye lwalangi ndhirugavu nhi langi mu mpale eya kasayi.

Omusaadha akotaime, alina aka, alina omukebe omunhenhe. Era omusaadha onho ataileku enkofiira. Ayambaire nhi gum boot. Omusaadha ayambaile akadhoozi ka makono mampi. Abonheka oti ali mu nhimiro.

Enhumba ntonotono yazimbibwa munsiko ghaligho ne bigogo. Ghaligho saidi kuno kumbali omuti. Ghamberi ghayo ghaligho akagogo akato. Akajira akajayo katono.

Ekisolo kili munsiko aghali emiti, egyiriku ebikoola ebinhenhe, ebili mu langi eya kiragala, nh'obutototo oti mu langi ya kyenvu. Ekisolo kili mu langi ebonheka oti ndhirugavu.

Elyaato einene liri ku maadhi. Amaadhi gali kuba amayengo. Abantu bangi balitiameku. Elyaato liri kutambula. Waliwo abantu abali mungoye edda kasayi. Elyaato liri ku langi ya kiragala ne ndirugavu

Egaali ey'omuuka eri kutambula ku railway. Era nga ghaligho n'olukomo olundhi olugili emberi. Kumbali ere eriyo line eyindi oba olukomo olundhi kwetambulira. Era nga gha side ghene agho ghaligho obusubi, n'obutititi bughanvu ghanvu

Abaana abeisomero bagoloire emikono gyaibwe nga mubano no muli abaana abo bughala n' abaana abo bulenzi. Balina ebitabo kabonero akalaga nti lino isomero

Ebizimbe ebya kalina biri wano era nga waliwo na mamotoka. Waliwo manviri eryawo nga erimu abantu bemereiremu. Waliwo pikipiki eriwano kumbali. Waliwo omuti oguli wano nga waliwo ne bitaala

Omukazi abeese omwana. Omwana onho ali mu lugoye olweeru. Omwana aziraku nviiri ku mutwe. Omukazi onho olugoye lwa bekeire omwana lulimu ebimuli bya bululu nh'ebya kasaayi. Ghebali ghaligho ebya kiragala.

Ensisira yazimbbibwa na isubi era yaserekebwa na isubi yona yona. Kumbali wano waliwo omuti ne saidi ere eriyo omuti. Era kumbali ere waliyo endu yoona eboneka nga nsisira nga eri mu langi enderu. Wano kuliya waliwo otise bifunfu funfugu ate tibi funfugu. Waboneka bulungi inho. Waliwo no busubi obuli mulangi eya kiragala nga butonotono

Ekisolo ekiri mu langi efanhanha oti ya bululu oti ndirugavu kisutaime ghano mu nsiko, kirigho kilala kyonka. Aye bwokiringa mu maiso ghano, obona nga kinakughavu inho kiboneka oti kiri ndhala.

Abaana babiri basimye obwinha ghansi kwitaka era nga bali ku zanha omuzanho gwe beta ogwo mweso. Ghaligho obuyumba obweisubi bungi ate nga bwa itakka.

Omusaadha ali mu nhimiro ye. Ali kufughera ebilime bye ebiboneka nga bikaali bito. Omusaadha abeese eibumba, era ayambaile olugoye olulimu laangi endhirugavu, endheru, n'eyakyenvu. Ataileku enkoofira eliku laangi ey'akasaayi, nhi kitakataka.

Olukaniavu luli ku lukonhe era olukaniavu lunho luliku langi emyufu myufu lwanbaku langi endhirugavu lwabaku ni langi ya kyenvu. Obwaala bubiri bugemye kulukonhe lwegemye.

Abantu basatu abali mu bivaalo ebirugavu bali kumbali okw'amaadhi. Balina obuti, era obukosi obulaga nti bali kuloba byanhandha.

Omusaadha ayemeleire nga availe akagoye akeeru, nga yesibye akantu akamyuufu ku mutwe. Ali mu ngaito endheru ne mpale ya bululu. Ayemeleire ku gho musaadha ayambaile omudhoozi ogwa bululu, nga atyaime ku katebe ak'ebibaawo. Ghaligho ebintu bingyi inho agho.